Ame gbogbowo wo zɔzɔm le eŋu mɔdzi…wolé le enu dzee dzee le asi. Wodo awu yibɔ, aɖewo do awu dzee, eɖewo do agbitɛ yibɔ kpi afɔkpawo, exɔ ʋɛ̃wo hã wole.

ame vovovovo gbogbó woyiɛ e ɛyameʋu ɖoge amɔa lewo wodó awu zibo wolele aɖakago wó paki wobe wɔawuwo do wobe nuwo trɔ me ɖevio hã wó leme

Ŋutsuviwo le xɔ tum. Ne ekpɔ anyigba gema la, eyi ge akpɔ be wobla gakpo nye nu woga kɔ tu xɔ wonye ekpɔ woƒe megbe la, egakpɔ be neti, ŋu gãgawo le ke kum. Ŋutsuvi ɖewo ɖɔ kuku kple afɔkpawo.

Ŋutsu tsitsiwo wole eŋu ɖe asi. Wole eŋu ƒom na amewo wole ʋe ɖum. Amewo le, ame woame eve wole ʋe ɖum. Ɖeka dzo le ya me. Eke dzo ɖe yame edo awu ʋi. eƒe agbete hã nye yi kple yibɔ. Ɖeka hã zɔzɔ etɔ hã nye yi kple yibɔ.

Exɔ vovovowo le geɛ. Elo le ame. Elo le nyigba. Aƒushi ƒo ʋlã ne exɔlawo be nti. Etɔ dzi, etɔ dzi, etɔ dziŋu hã le etɔla dzi.

Ŋutsu tsitsi woame etɔ, wotɔ ɖe tsiaƒo to henɔ ze ɖom. Ŋutsua me eve wo bla agba ɖe woƒe me, ŋutsua me eve wodo awu dzɛ, ɖeka ƒe awu dzɛa, enu ʋi nɔ eme eye wotɔ nɔ nu ƒom.

Ŋutsuwo kple nyanuwo wotsatsitre, ŋutsuwo wokɔ wobe asi de megbe ako wokɔ wobe asi de ŋgɔ, ŋutsu alo wodo awu yibɔ, wodo agbitɛ yibɔ, ekplɔ hã le gama, wokɔ ahaviviwo wokɔ li kplɔ la dzi.

Ŋutsu ɖeka, nyɔnu ɖeka bɔbɔnɔ anyi ɖe ati te. Eŋu hã le ati te. Wole ekplɔ ŋti le enu vivi nom wonye ekpɔ ekplɔa dzi la, ega kpɔ be etsi nonugo le ekplɔa dzi. Wobɔbɔnɔ anyi ɖe zikpui me.